Can ma kiketo idye ot olut ogwec kicibo tye idi can enoni ma kiketo iye odii kibiyo odii i can.

Yat ma ocung ma oturu nyig kic opong ijang yat enoni gin gumwone gitye kacel ijang yati

Pii nam madit ma tye ka mol yeya tye i iye yeya acel tye i di pii yeya adek tye ingette dano tye ka cero yeya eno ni

Yeya matye ka ngwec idinam madit gitye ka cero ne, dano adek ngat acel obedo abeda, ngat acel tye ka cerrone, acel ocung omako rec i cinge oilo.

Owelo tye ka tuk idilum oryeo tyene tye ka tuk kede en tye ka tuk cito ping mito pyer, ping i ngom kama obi cung i ye.

Daktar mo obedo abeda piny oketo gin lapim two i kom dano-ni tye ingutte, en oruku bongo i ume

Gudi madit ma kipuro kiketo cola tye idi gudi enoni atura tye iteng cola enoni mutoka madwong ata tye iteng gudi ki odi bati.

Poto ma ki furu yadi tye madwong inget poto eno-ni anyogi ma gipito tye ibut poto ka mukene idi poto kamukene anyogi pe iye obut poto lakucel tye

Mutoka matye kangwec idye gudi madit ocung inyim ot ma kiyubo ot bati ma yadi tye madwong ingete piki piki bene ocung ki dano i iye

Lanek ringo tye ka neno lawil mu binu ka wilo ringo bote tye ka lok kede

Bar ma ki furu madit lutino ti ka gweyo odilo iye mukene opoto ki piny gitye ka laro odilo eno ni mukene tye ki malo

Yo gudi ma ki furu mutoka ngweci iye pikipiki bene tye odi bati tye ingete yo enoni yadi yadi tye madwong dan ma ti ka ngwec ki pikipik oting gwana ki dano malo

Bong ma kibolo nyig kic odonyo iye gure i lain ki lain i kom yen bong eno ni gitye ka mito keto moogi i bong

Pii matye ka mol ma yeya tye ka wot ki tenge madok ibute tung kucel me loka pa kulu enuni

Dano tye ka ngwec i yo ki pikipiki kara rii oa kilum tye ka neno dano eno matye ngwec ki pikipiki tutwal.

Dano ma gurye ki cwan dek i emgi ki dek iye lutino aye guketo cwan dek piny tye i ngom enu.

Yo gudi ma kipuro madit adada mon aryo tye ka wot iye ki latin latin mukene kibyelo ingec gua idye lum otingo yen iwiye ngat acel omako kikapo yat madit tye madwong tye inget yo latin awobi ocung iye.

Cal ma kicibo idi ot kiketo iye ringo gweno mutungulo ki nyanya ki kalara ma kingolo iye kibolo.

Latin ma gitye ka gitye ka lwoko cinggi i ot i baket gitye ka lwoko cinggi ki pii ma tye ka ony ki i paip ikor ot.